Ngesikhathi abantu bebulawa nguCovid19 ngo 2019 kusiya ku 2020, kunengi okwenzakalayo ukuzama ukuthi lowo umkhuhlane ungamemetheki njalo welapheke ngoba kwasokunzima abantu besifa.

Ngomnyaka ka 2000 kwamemetheka imikhuhlane eyahlasela abantwana abanengi ngesikhathi sinye. Angazi ukuthi okwakubangela leyo mikhuhlane kuyini kodwa abantwana abanengi bagula ngaleso sikhathi.

elizweni lethu le zimbabwe kuke kwaduma i cholera edolobheni lase Harare ihlasele abantu abanengi kakhulu njalo abanye basuke basitshiya kodwa kuyenzakale imikhankaso eminengi yokumisa leyo mikhuhlane

Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngibala kukhasi le facebook kukhulunywa ngomkhuhlane we COVID ngesikhathi kusaqalisa e China sisazibuza ukuthi kanti lo ngumkhuhlane bani okhanya kuthiwa ubulala inengi labantu

Ezweni lethu lakithi leZimbabwe ukuba lomkhuhlane wezihudo ogijimisa abantu isisu obangelwa yikungahlanzeki kwendawo kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga okuthiwa yiCholera

Umhlaba wonke jikelele, imikhuhlane yonke ebakhona ikhangelelwe yi"World Health Organisation ".Yiyo ekhangela ngemikhuhlane evukileyo kumbe imikhuhlane ehluphayo ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele.

Ngesikhathi umhlaba wonke jikelele uhlutshwa ngumkhuhlane wecovid19. Saxwayisa ukuthi kuqakathekile sihlale sigezageza izandla ngazo zonke isikhathi njalo sihlale zihlanzekile kwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.

Kuze kube lomkhuhlane owekhovidi 19,abantu abanengi badingisisa ukuthi kuyini okunganceda ukuthi umkhuhlane lo ume ukumemetheka njalo abantu besile bengaqhubeki besifa, ngoba abantu babesifa bebanengi kakhulu.

Imikhuhlane imemetheka ngendlela ezitshiyeneyo, kulemikhuhlane ehamba ngomoya njalo kuleminye imikhuhlane ethathelana ngokuthintana lomunye ogulayo ngemizimba.

Ukhona umkhuhlane owake wamemetheka umhlaba wonke jikelele, lowo mkhuhlane waqalisa e China wamemetheka wagcwala indawo yonke umkhuhlane we Covid19 wahlupha kakhulu njalo wabulala abantu abanengi.

Ngalezinsuku ukuthi uwelatshwa ngaphi njalo ufuna ukuya ngaphi kukhuluma imali kuphela. Abantu sebehamba umhlaba wonke jikelele besiyadinga uncedo lokuthi belatshwe imikhuhlane abangabe belayo

Inengi kwelakithi ilizwe nxa kuyikuthi sekwehlulekile ukuthi bayelatshwe kwelethu ilizwe bayahamba baye kwamanye amazwe bayelatshwa khona ngoba bathi imithi yakhona ingcono kulemithi etholakala kwelethu ilizwe.

Ngalezi insuku sokwabalula kakhulu ukuthi umuntu nxa elesifiso njalo elemali eyeneleyo ahambe eyelatshwa kwamanye amazwe lokhu sokwabangelwa yikuthi abantu ngalezinsuku sebedlelana lamazwe amanengi atshiyeyo.

Udadewethu wathi etholakala ukuthi ulesikhala enhlizweni yakhe, amadokotela alapha elizweni asembhalela incwadi yokuthi ehambe ayelatshwa e lndia, njalo lokho kwamceda kakhulu ngoba wabuya sesilile.

Qkujabulisayo ngalezi insuku yikuthi loba elizweni lapho ohlala khona besehluleka ukwelapha umkhuhlane othize ulakho ukuphapha ngendiza uye kwamanye amazwe alolwazi ngaleyo mkhuhlane.

Ngalezi insuku okukhulumayo kakhulu yimali yakho ususenelisa ukuyathola ukwelatshwa kwamanye amazwe noma ufisa ukuya ngaphetsheya kolwandle ulakho ukuhamba ingqobe imali nxa ikhona.

Udadewethu uthe engezwa kuhle ebulawa yinhliziyo udokotela wakhe wafonela elizweni leIndia ebabuza ukuthi ngabe bayayenelisa yini ukumkhangela. Ngalezi insuku yimali yakho kuphela kodwa kuyenzeka.

Ngokubambana kwamazwe sokusenza ukuthi kubelula ukuthi nxa umuntu elemali yakhe ehambe loba kuliphi ilizwe ukuyathola ukuyekwelatshwa, noma ufisa ukuya eIndiya ulakho ukuthi ufake incwadi zakho uhambe uyekwelatshwa.

Kuthange bengikhuluma lomzawami esithi yena elungiselela uhambo lokuya kwelatshwa kwele Indiya. Ngimangele ukuthi umuntu uselakho ukuthi achaphe imifula ezama ukuya kwelatshwa.

Into engiyithandayo ngobudlelwano bamazwe yikuthi, umuntu uyenelisa ukuthi eyeyelatshwa kwelinye ilizwe kungela muntu omvalelalo, nxa imali zivuma ukuthi ahambe kuzonalezo zindawo.

Abantu ngalezinsuku sebesenelisa ukuya emazweni ukuyathola uncedo lokwelapha ngendaba zokuthi banengi balama medikhali eyidi ayenelisa ukubhadala izimali eziyinkulungwane nxa kudingakala usizo lokuthi belatshwe.

Ngokubambana kwamazwe sokulula ukuthi umuntu ayelatshwe noma kuliphi ilizwe. Ngiyakhangela eZimbabwe abantu abanengi bayenelisa ukuyafika kuboIndia laboSingapore besiyadinga impilakahle.

Ngalezi nsuku sokulula ukuthi abantu benelise ukuthola uncedo ngezempilakahle noma kuliphi ilizwe ngoba sokulama medical aid ayenza ukuthi kubelula ukuya kwamanye amazwe usiyathola uncedo.

I"world health organisation " ekhangela ngemikhuhlane nje emhlabeni wonke jikelele sikwenze kwabalula ukuthi singenelane singamazwe atshiyeneyo sikhangela ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Umzawami uthi engezwa kuhle uyenelisile ukuthi agade indizamtshina ahambe ayelatshwa eIndia ngalezi insuku sokulula njalo ukuthi umuntu sengalatshwa noma kuliphi ilizwe

Umkhuhlane wengqondo uhlupha ngokuthi umnikazi ogulayo kazinanzeleli ukuthi yena uyagula. Lowo umkhuhlane uhlupha abantu abaseduzane laye awungayisibo abayibo abagulayo.

Zinengi ke izinto ezibangela ukuthi umuntu agule ingqondo. Kwesinye isikhathi kungabangelwa yizidakamizwa kumbe kubangelwe yikuthi umuntu uyacabanga kakhulu njalo uhluphekile ngezinto ezenzalala empilweni.

Sekulezidakamizwa ezithathwa ngabantwana ikakhulu laba esithi ngamathinejazi eyenza ukuthi babelemikhuhlane ehlasela ingqondo eyenza ukuthi bengacabangi ngokupheleleyo.

Kulabantu Abe environment abakhangela ukuthi indawo yonke ihlanzekile njalo bayalandela abantu bebafundisa ngokuthi kumele indawo ihlanzekile nxa indawo ingahlanzekanga kuyabangela imikhuhlane eminengi etshiyeneyo

Izibhedlela lamakiliniki amanengi ngalezinsuku sezihlonyiswe ngemitshina yalezinsuku encedisa omongikazi labodokotela ukuthi belaphe abantu kangcono njalo lemithi eminengi iyatholakala.

Ngensuku zakudala izibhedlela lamakilinika ayemalutshwane njalo abantu kwakumele behambe umango ikakhulu emakhaya babegada inqola ukuze bayefika esibhedlela esiseduzane labo.

Uhulumende wethu weZimbabwe uyazama ukuthi izibhedlela lendawo zokwelaphela zibe khona indawo zonke abantu bengahambi imango emide besiyadinga ukwelatshwa loba usizo.

Kuqakathekile ukuthi indawo zokwelaphela zibe seduzane labantu ukwenzelwa ukuthi abantu bengahambi umango omude besiyadinga impilakahle bona bevele bengezwa kuhle kulokhu kwenza ukuthi abantu bengafisi ukuyafika esibhedlela.

Uhulumende wethu weZimbabwe useyenelise ukwakha izibhedlela ezinengi njalo lokunanzelela ukuthi ama kilinika ayafunakala afakwe ezindaweni ezinengi nengi ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi abantu beyelatshwe eduze.

Into engayinanzelela ngelizwe lethu yikuthi kuwo wonke amadolobho amakhulu aseZimbabwe, kulezibhedlela ezitholakala eduzane labantu njalo kubesekusiba lama kilinika njalo ebantwini.

Ngiyananzelela kakhulu ukuthi abezempilakahle bayazama ukuthi kuwo yonke amadolobho elizwe lethu kubelezibhedlela lamakilinika abekhona duzane labantu kwenzela ukuthi abantu bathole uncedo masinyane nxa bengezwa kuhle.

Izibhedlela ziyatshiyana lamakiliniki kwesinyi skhathi ungahamba ekiliniki behluleke ukukwelapha umkhuhlane othize bayakubhalela incwadi yokuthi uhambe esibhedlela esikhulu lapho ongathola khona ukusizakala

Uhulumende wethu weZimbabwe usezamile ukuthi wonke amadolobho abelezibhedlela, njalo lapho okuhlala khona abantu kubelamakiliniki ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo lokwelatshwa eduzane labo.

Abakhangela ngenhlalakahle yabantu sebezamile ukufaka amakilinika lezibhedlela kuzozonke indawo nje kulizwe jikelele ukuze abantu bengayi khatshana nxa bedinga usizo lokwelatshwa

Ngesikhathi abesifazane besabeletha ngezindlini ngemakhaya kwananzelelwa ukuthi abantwana abanengi babeswelekala ngesikhathi bebelethwa bemakhaya bebelethiswa ngogogo

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izifundo zempilakahle ziqalise ezifundweni zaphansi kubo Ecd kusiya phezulu. Abantu bafundiswe ngezempilakahle njalo lokuthi kumele baziphathe njani ukwenzela ukuthi bengabi lemikhuhlane.

Omabona kude sebekwenza ukuthi kubengcono ukuthi abafundisa ngezempilakahle befinyelele indawo ezinengi ezitshiyeneyo ngasikhathi sinye ngoba abantu bethanda ukubukela.

Ngalezi insuku lasemsebenzini sebekhona abafundisa izisebenzi ngemikhuhlane eminengi ehlaselayo ikhona imikhuhlane ebangela abantu ukuba bengasebenzi kahle emsebenzini

Kwelakithi ilizwe sebeqalisile ukufundisa kusukisela kumfundo yangaphansi befundisa abantwana ngezempilakahle ukwezela ukuthi bekhule belolwazi ngemikhuhlane etshieneyo.

I World Health Organisation yiyo ephethe ngezempilakahle kumhlaba wonke jikelele njalo yibo abafaka imigomo kuwo wonke amazwe ukuthi kumele kwenziwe njani kuphathwe njani

Udadewethu uyilaba abahamba bekhuluma ngezempilakahle befundisa abantu emakhaya ukuthi imizimba kumele iphathwa kanjani, izambuzi lazo kumele ziphathwe kanjani ukwenzela ukuthi zingadali imikhuhlane.

Ngalezi insuku sokulula ukuthi laba abezempilakahle bafinyelele inani labantu abanengi ngesikhathi eside ngoba sokulabomabonakude njalo kulezi teriyo esizilalelayo.

sokuyandile ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle abantu bayahamba ezikolo befundisa abantu ngokwempilakahle kumbe behambe emsebenzini yabantu bebaxwayisa ngezinto ezinengi ezitshiyeneyo

Kuqakathekile ukuthi bebekhona abantu abahamba befundisa abantu ikakhulu emakhaya lwezempilakahle ngoba kunengi emakhaya abantu okubakhuthayo abangakwaziyo ngoba bengela omabona kude

Ngesikhathi ikhovidi imemetheka igcwala umhlaba wonke kwenziwa imikhankaso yokuthi abantu batshelwe ngomkhuhlane lokuthi kumele benzeni ukuthi lumkhuhlane ungamemetheki njalo bavikeleke kuwo.

Kuvamile ukuthi kungaba lomkhuhlane othelelwana kalula kubekhona abantu abahamba bexwayisa abantu ukuthi benze njani ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ume ukumemetheka njalo welapheke ngcono.

abakhangela ngezempilakahle bakujwayele ukuhamba besiya endaweni ezitshiyeneyo bexwayisa abantu ngemikhuhlane ehlaselayo ikakhulu inengilabantu elizweni

Ukufika kwezibhedlela kuqakathekile kakhulu ngoba abantu kudala babeselaphana bodwa emakhaya bhathi ngokuqhubeka kwequbekela phambili abantu sebekhona ukuthi bahambe ezibhedlela bayethola usizo olungcono

Edolobheni lethu lakoBuluwayo zinengi indawo ongathola khona impilakahle endaweni esihlala khona kuvame ukuba lamakiliniki kanti kuzindawo ezitshiyeneyo lakho ungathola izibhedlela ezinkulu lezincane njalo

Endaweni lapha engihlala khona kulekiliniki esduzane. Siyahamba nje ngenyawo. Kasidingi lokugada. Yikho engikuthandayo kwelethu ilizwe, ukuthi izibhedlela ezinengi, lamakiliniki afakwe, abaduzane labantu.

ngamangala kakhulu udadwethu ohlala elizweni le United Kingdom engitshela ukuthi bona ukuze bebone udokotela kumele befake kusese lesikhathi ilanga lokuthi bayahamba nini akufanani lathi thina la e Africa

Into nje engingayithandanga ngokusebenza esibhedlela yikuthi izikhathi ezinengi uyasebenzisa loba kuyimpelaviki kodwa lokhukuyanceda ngoba abantu bagula langa loba yisiphi isikhathi.

Ngensuku zanamuhla isibhedlela ezi nengi azisela mithi. Sokumele ukuthi abantu bahambe ezibhedlela beyebona odokotela batsho ukuthi bahlutshwa yini, besebesuka belamaphetshana okuyathena imithi , endaweni ethengisa imithi.

Ukwanda kwezibhedlela lama klinika sokunceda kakhulu abantu ababehamba kakhulu umango omude besiyadunga ezempilakahle , ngalezinsuku vele eduze lawe kuyatholakala isibhedlela

Kwelethu idolobho lakoBulawayo zinengi izibhedlela. Zigoqela izibhedlela ezikhangelwe nguhulumende njalo zikhona izibhedlela ezizimele zodwa. Mina ngabelethela esibhedlela esikhulu esizimele sodwa ese "Mater Dei".

Elizweni lethu le Zimbabwe sezizinengi indawo zomuntu angalatshwa khona uyakhetha ukuthibufuna ukuya esibhedleni esikahulumende noma ufuna ukuya kulezi ezizimele zodwa kumbe njalo ufuna ukuya ekilinika.

Isibhedlela engijwayele ukuya kiso edolobheni lethu lakobulawayo yisibhedlela se materdei lesi isibhedlela silakho konke okudingakalayo ukuthi umuntu ayelatshwe nxa ufuna ukuhlolwa igazi kukhona nxa ufuna ukuthi bakukhangele ingaphakathi yakho lakho balakho.

Ukwanda kwezibhedlela lendawo zekwelephelwa sokwanceda kakhulu kunceda ukuthi abantu bengahambi imango emide baze bafele endleleni belokhu bezama ukuyafika lapha okweletshelwa khona abantu.

OHulumende lalaba abaphetheyo kwezempilakahle bayazama ukuthi iZibhedlela lamaKiliniki zibeseduze lalapho okuhlala khona abantu. Abantu bengahambi imango emide bezama ukwelatshwa.

Izibhedlela lamakiliniki lezindawo okuthengiselwa khona imithi zisebenzelana ndawonye ukuncedisa izigulane ezilemkhuhlane etshiyeneyo.

Khathesi bengakuhlola ngemitshina bananzelele ukuthi ulomkhuhlane wemvukuzane, bayakhangela ukuthi imvukuzane le ikusiphi isimo besebesebenzisa indlela ezitshiyeneyo zokuthi bayelaphe.

Umkhuhlane wemvukuzane ubuhlungu ngoba uyafika esibangeni sokuthi awuselapheki, kodwa nxa ubonakelale masinyane balakho ukwelapha ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo esezatholakala ngalabo abenza uphando.

Ngenyanga ephelileyo ubaba ubuye edolobheni elikhulu le Zimbabwe e Harare lapho okulemitshina emikhulu khona ebalapha khona umkhuhlane wemvukuzane uthi kukhona umtshina otshisayo imvukuzane ize iphele

Ngathi ngihambe lodadewethu esibhedlela. Bathatha imitshina emikhulu, bamhlolahlola esiswini sakhe, ukuthi kungaba lani. Bathola ukuthi kukhona okufaneleyo ukuthi kukhitshwe phakathi kwesibeletho sakhe.

Abantu ngalezi'nsuku sokuvamile ukuthi nxa behlolwa ngaphakathi kwabo kwemizimba betholakale ukuthi kukhona okuyizinto, okukhulayo ngaphakathi okumele kukhitshwe ngendlela yokudabula umzimba babe sebekukhiphela phandle.

Umkhuhlane wemvukuzane usukhanya suyandile kwelakithi. Angazi kumbe kubangelwa yikudla esesikudla kulezinsuku okwakungadliwa emandulu ungabona kumele kube lokukhona ukuhlolisisa ukuthi kubangwa yikuyini.

kumele kudingakale ukuthi kuyini osoku causer imbangela yemvukuzane leminye imikhuhlane nje ebingajayelekanga ngesikhathi semandulo ngoba khathesi asazi ukuthi kuyini okubangela abantu ukuthi babe lemikhuhlane leyi

Minengi imikhuhlane eba phakathi komzimba. Ikhona imikhuhlane yamathambo, ikhona imikhuhlane ebakhona imile eziswini zabantu. Ngemitshina le eseyaba khona sokulula ukuthi abantu bekhangelwe ingaphakathi beyelatshwe.

Kudala umuntu wayesithi engaba lemvukuzane kwakusiba lezihlahla ababezisebenzisa kodwa ngensuku zalamuhla sekulemitshina ekhangelayo ukuthi imvukuzane ingaphi njalo lokuthi yikuyini abangakwenza ukuthi bayiqede edolobheni le Harare kulemitshina etshisayo imvukuzane size iphele

Khathesi sokulemitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela encedisa ukuthi abantu babone ingaphakathi yabantu .Njalo bakwazi ukuthi bangabancedisa njani ukuthi belapheke .

ngadana kakhulu ngisizwa ukuti udadewethu ulomkhuhlane wemvukuzane kodwa ngathaba ngisizwa kuthwa sekulemitshina eyelapha le imvukuzane etholakala edolobheni elikhulu lase harare le imitshina iyatshisatshisa yonke imvukuzane ize iphele du

Kulomongikazi odumileyo koBulawayo okhangele ngemikhuhlane ehlasela ingaphakathi kwemizimba. Udokotela sibanda uyawuthanda kakhulu umsebenzi wakhe njalo uwenza ngendlela ephakemeyo.

Umkhuhlane wemvukuzane welapheka ngcono nxa usaqalisa nxa usumemetheke wagcwala umzimba wonke unzima ukuthi welatshwe njalo minengi imitshina ekhangela umkhuhlani lo emzimbeni.

Sokulemitshina etshiyeneyo ehlola igazi labantu njalo elihlola imizimba ngaphakathi kungabe kukhona umvukuzane abakhulayo phakathi bengabonwanga phandle.

Minengi imikhuhlane ecatshayo kodwa kukhanya ukuthi umuntu akezwa kuhle imitshina le eyabuyayo isinceda kakhulu ukuthi kukhangelwe ingaphakathi yemizimba yethu ukuthi kubonakale uhlupho ukuthi lungaphi.

Isiminengi imikhuhlane ekhula ngaphakathi engeke ibonwe ngodokotela nxa bekhangele umuntu nje sokufunakala imitshina ekhangela ingaphakathi yomuntu ukuthi ibone ukuthi kuyini okukhona.

Izolo bengihambe esibhedlela esikhulu esilezinto zonke. Balayo imitshina ehlola igazi, balakho njalo ukubona ingaphakathi yomuntu njalo impumela yakhona ayithathi sikhathi ukuphuma.

umnawami wayekhaliphile kakhulu ezifundweni ze science uthe eqeda imfundo yakhe yaphezulu wayafundela ukuba yilaba abahlola amagazi abantu njalo abahlola abantu imizimba yabo ema laboratories

Ngiyananzelela ukuthi ikhona imkhuhlane odokotela abangeke bayitsho njalo bayiqambe nxa umuntu engazange ehambe kumabona kude bayemkhangele ukuthi kuyini okungaphakathi okuyikho okuyimbangela yomkhuhlane.

Umbuzo engilawo yikuthi ngesikhathi abantu bezelapha emakhaya babebonanjani ingaphakathi ngoba babengelayo leyimitshina esikhona ngalezinsuku ehlola ingaphakathi yomuntu njalo imncedise ukuthi ibone ukuthi uhlupho lungaphi.

Siyayibongela ingqubelaphambili esikhona elizweni lakithi ngoba sokulemitshina eminengi ekhangela ingaphakathi kwemizimba yethu itshengisela ukuthi yiphi imikhuhlane esihlaselayo njalo esihluphayo.

Abantu nxa becabanga ngezempilakahle abakwazi ukuthi minengi imisebenzi engenziwa ngumuntu. Bacabanga kuphela ukuba ngomongikazi noma ngodokotela. Kanti bakhona njalo abantu abahlola amagazi njalo labakhangela ngaphakathi kwemizimba yethu.

Izolo bengiyebona udokotela. Ufike wathi kangiye endaweni lapha engizahlolwa khona igazi babone ukuthi lolhu okungihluphayo kubangelwa yini njalo bengakwelapha kanjani.

Ngeskhathi sisafunda ezikolweni kwakulabantu ababebuya besithatha igazi nxa sifuna ukuthi benikeze igazi besebehamba ukuyalihlola endaweni ezitshiyeneyo.

Ngiyazibuza izikhathi ezinengi ukuthi laba ababeselapha ngemithi yesintu babekhangela njani ingaphakathi yomuntu njalo babeselapha njani imikhuhlane engabonakaliyo ngelihlo lomuntu

Nxa umuntu ekhangelwe ngabo dokotela bengaboni ukuthi umuntu uhlutshwa kuyini bayamhambisa ezindaweni lapho okuhlolwa khona igazi njalo okulemitshina eyenelisayo ukukhangela ngaphakathi komzimba

Omongikazi noma odokotela nxa belomkhuhlane abangeke bawubone ngaphandle bayawuhambisa kulabo abakhangela ngemitshina ekhangele ngaphakathi ukuthi beyebona ukuthi uhlupho lungaphi.

Khathesi edolobheni lethu lakoBulawayo sezizinengi indawo umuntu ongabelethela khona, zikhona indawo ezizimele zodwa kanti zikhona indawo ezingaphansi kukahulumende. Khathesi akusela sidingo sokuthi abantu bebelethele ezindlini

Kudala kwakuvamile ukuthi omama babelethele ezindlini loba emakhaya abo bencediswa ngogogo, uhulumende waye sithi lokhu kubangela ukuthi abantwana abanengi baswelakale bengaphili.

Nxa ngibona odokotela bekhangela abantu ezifubeni besebenzisa imitshina yabo ,ngyabe ngibonangani bayakholisa kakhulu nxa belalela ngendlebe zabo besizwa ukuthi inhliziyo zabantu zitshaya njani.

Ngiyananzelela ukuthi zinengi izinto ezitholakala ezibhedlela. Kutholakala imithi njalo kubesokusiba lemitshina encedisa omongikazi labodokotela ekwelapheni kanti njalo kunengi futhi okutholakalayo njengemibheda lokunye okutshiyeneyo.

Ngokuba lenqubelaphambili khathesi imimpumela eyenziwayo ngemitshina ayisathathi isikhathi. Nginanzelele izolo ngisiyathatha igazi ukuthi impumela yangikhona ayithathanga sikhathi, ngemva kwemizuzwana nje ibisiphumile.

Kuzibhedlela kulezinto ezinengi ezisetshenziswayo even ngesikhathi ngibeletha ngabona insimbinsimbi ezinengi ezitshiyeneyo kuzona lezo nsimbi kwakulokunye okungani yizigelo lokunye okutshiyeneyo.

Ngiyananzelela ukuthi loba ikhona imitshina ezibhedlela kungavuka umkhuhlane omutsha kumele kube leminye imizamo yokuthi kube leminye imitshina encedisa ukubona kumbe ukwelapha leyo mikhuhlane .

Ngiyakhumbula ngesikhathi ngisiya beletha umntwana wami wokuqala ngananzelela ukuthi babefake ezintweni ezingani yimiganu izinto ezinengi ezizinsimbi ezitshiyeneyo ezinye zazingani yizigelo esisika ngazo amaphepha.

Ngananzelela ukuthi nxa usiyabeletha kunengi nje okufakwe ezitsheni ezincane okuncedisa umuntu ukuthi abalethe. Okunye kwakhona ngokuzinsimbi okuncane lezigelo ezitshiyeneyo.

Ugogo wathi ehamba edolobheni wasetsheleliswa libhanana, uthe esetshelelile wehluleka ukuhamba unyawo lwakhe lwaqamuka kwenzakala ukuthi usefuna imitshina le emncedisa ukuthi ahambe.

Nganginanzelele nxa umuntu bebeletha kulezinsimbi ezisetshenziswayo njalo izinsimbi lezi azisetshenziselwa umuntu ofananayo. Kuqakathekile ukuthi izinsimbi lezi zigcinakale zihlanzekile ukwenzela ukuthi kungamemetheki imikhuhlane etshiyeneyo.

Intuthuko isilethe okunengi okutshiyeneyo kwezempilakahle. Ngiyananzelela lokuthi imibheda esikhona ezibhedlela isiyileyi imibheda yangalezi insuku uyabotoza okuthile ukuthi uyephezulu loba uyephansi.

Isibhedlela esikhulu esakoBulawayo, sikhanya silemtshina etshiyeneyo njalo eyalezinsuku. Eyiyo encedisa omongokazi lamadokotela ukuthi bayelaphe abantu njalo basizakale ngendlela ephakemeyo.

Imitshina le encedisa ukwelapha ngiyananzelela ukuthi sifake ingqubekela phambili Kwezempilakahle, iyanceda kakhulu ukuthi abantu bayelatshwe ngendlela ephakemeyo njalo basile masinyane

Kudala abantu babesithi nxa bengasebelisi ukuhamba kumbe bephukile bathwalenzima kodwa ngalezinsuku sekukhona okuyizinto okutshiyeneyo okuncedisayo ukuthi abantu benelise ukuhamba.

Ngivakatshele ubabamkhulu esibhedlela izolo ngananzelela ukuthi sokokukhona imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela ukukhangela ukuthi inhlizyo yomuntu itshaya njani kanti lokuthi igazi lakhe lihamba njani emzimbeni

Izolo bengivakatshele ugogo esibhedlela, ngesikhathi elele embhedeni nginanzelele ukuthi kulemitshina eminenengi, eyabe itshengisa ukuthi igazi lakhe lihamba njani, njalo inhliziyo yakhe itshaya njani.

Ngalezi insuku zanamuhla, izibhedlela sezilemitshina yezinga laphezulu. Ngiyananzelela loba umuntu nxa esiyasikwa, abasalalisi umzimba onke, sebelalisa lapho kuphela abafuna ukusebenza khona.

Ngiyakhumbula ukhulu engitshela ukuthi kudala kungakabi lemitshina le eminengi kwakunzima futhi lanxa abantu besiyakhipha amazinyo. Kukhanya babesizwa ubuhlungu obungaphezulu kodwa ngalezi insuku sebekwenza kubengcono.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela iqakathekile kakhulu ngoba iyenza ukuthi imsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula njalo iyanceda ukuthi impumela yemkhuhlane iphume masinyane

Kuviki ephelileyo ngike ngahamba ngayabona omongikazi labodokotela ngasikhathi ngingezwa kuhle ngithole sebenzisa imitshina emangalisayobemikhulu njalo encedisa ukuthi babone imikhuhlane masinya.

Sekulemtshina eminengi kakhulu encedisa omongikazi labodokotela ekwelapheni abantu. Leti imitshina iyenza ukuthi ukwelapha abantu kubelula njalo kungathathi isikhathi ngoba leyomisthina ilakho ukukhangela ingaphakathi yomuntu.

Ngikhumbula ngesikhathi ngibeletha udokotela wathi sokumele ukuthi basebenzise umtshina ukuthi umntwana ancediseke ukuphuma njalo kuleminye imitshina ababeyisebenzisa uku"drainer" nje ezinye izinto ezitshiyeneyo emzimbeni wami.

Intuthuko isilethe ubuhle kakhulu kumpilakahle, zokusenza ukuthi odokotela labomongikazi basebenze kangcono ngemitshina le esibuyile yabakhona ezibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo.

Nginanzelele ngikhuluma lomzawami ukuthi imitshina yemazweni itshiyene kakhulu lemitshina esilayo lapha u Afrikha . Eyabo imitshina isisezingeni eliphezulu kakhulu.

Inguquko iyasinceda kakhulu ngoba khathesi sekulemitshina esincedisayo nxa sisebenza esibhedlela ukwenzela ukuthi sincedisa izigulane zelapheke kangcono imikhuhlane ebahlaselayo.

Ngesikhathi ngibeletha umntwana wami ematardei ngabona izinsinbinsimbi ezitshiyeneyo ababezisebenzisa nxa kubeletha umuntu lezo zinsimbi zazifakwe phakathi lokunye okungathi kusamganu nje

Ngalezi insuku ngiyananzelela ukuthi sokulezinto eziphucukileyo ezisetshenziswa ngomongikazi nxa besikhangela izinto ezinengi ezitshiyeneyo njengokuthi igazi lihamba njani emzimbeni inhliziyo layo ihambisa njani igazi.

ngokuthola inguquk lokuphumelela lathi nje njengezwelikazi lase Africa sesilayo imitshina ehlola imikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo njalo siyaqhubeka sithola eminye ivela emazweni atshiyeneyo

Ngiyananzelela ukuthi imitshina ebakhona ezibhedlela iyaqhubeka isiyaphambili. Isiya ezingeni eliphezulu, ngenxa yokuthi abantu abakhangela ngemikhuhlane eminengi ebuyayo, balakho ukwenza eminye imitshina ephakemeyo.

Umtshina engiwaziyo, ngumtshina weRadiography. Lowu umtshina yiwo oncedisa omongikazi labodokotela, ukuthi bebone ingaphakathi yomuntu. Ikakhulu endaweni zesiswini.

Ngake ngahlaselwa ngumkhuhlane wesisu owawungaqondakali ukuthi uhamba njani. Omongikazi labodokotela bangithumezela kulaba abakhangela ngemitshina ukuthi bakwazi ukuthi ngihlutshwa yini.

Ngokuthuthuka kwezempilakahle, minengi imitshina esidaliwe. Encedisa omongikazi ukuthi beselaphe kangcono. Kanti kudala emandulo, kwakusiba nzima ukuthi bebone imikhuhlane engaphakathi komuntu.

Labo abakhangela ngokuphendla ngemikhuhlane sebebuye lemitshina encedisa omongikazi ukuthi babone ngaphakathi kwemizimba yabantu ukuthi uhlupho luvela ngaphi nxa umuntu engezwa kuhle.

Imitshina le esikhona ezibhedlela iletha impucuko kakhulu kwezempilakahle .Njalo iyanceda odokotela labomongikazi ukuthi imisebenzi ibengcono njalo ibelulula.

Emandulo abantu babelatshwa kanzima, ngoba kungela mitshina le ekhangala ingaphakathi kwabantu. Kathesi le imitshina isiyenze kubengcono kakhulu ukuthi abantu belapheke.

Abezempilakahle sebeyenze imitshina eyiyo ekhangela imizimba yabantu, njalo lokho kuyanceda kakhulu ngoba kuyehlisa inamba yabantu abadlulayo emhlabeni.

Imitshina ekhangela ngemikhuhlane yabantu iyancedisa kakhulu omongikazi labodokotela ukuthi bakwazi ukuthi umuntu uhlutshwa yiwuphi umkhuhlane njalo engayelapheka kanjani.

Ngalezi insuku umuntu engaqamuka noma engalimala kakhulu kukhona abamnika khona ukumsiza ukuthi alulame masinya. Kukhona amawheelchair ancedisa abanganelisiyo ukuhamba.

Imtshina eyalethwa yimpucuko isinceda kakhulu omongikazi labodokotela ezibhedlela lasemakilinika ukuthi beselaphe ngcono kulakudala ngesikhathi ingakabikhona.

Isiminengi imtshina njalo sokunengi okusetshenziswa ngomongikazi ngokuphucuka nje komhlaba wonke jikelele okwenza ukuthi umsebenzi wabo ubelula njalo benelise ukuselapha.

Mina ngilesifiso sokufunda ngemitshina le eyezibhedlela ngoba ngibona ukuthi yenza kubengcono kakhulu ukwelapha imikhuhlane njalo ilusizi olukhulu ezimpilweni zabantu

Ugogo wathi ehamba edolobheni wawiswa libhanana waseqamuka ke unyawo, kodwa ngendaba zokuthi sekulalezi izigodo ezincedisa ukuhamba bamnika zona lanamhlanje uhamba ngazo.

ITechnology isisilethele imtshina eminengi bencedisayo ekuhloleni imizimba yethu encedisa labodokotela ukuthi babone ukuthi uhlupho lomuntu lungaphi nxa engezwa kuhle.

Imitshina le eyabiswa yimphucuko, isincede bomungikazi labodokotela ukuthi imisebenzi yabo ibelula njalo benelise ukukhangela ingaphakathi kwezigulane zabo babone ukuthi kwenzakani phakathi.

Imithi yesintu itholakala nzima. Kukanti leyi eyesilungu itholakala lula njalo itholaka endaweni ezitshiyeneyo. Yimali yakho kuphela ekhulumayo ukuthi wena ufuna ukuthenga ngaphi njalo nini.

Ngiqala ukuya ezibhendlela lezi ezinkulu ngananzelela into enye kuphela. Nxa ungena ezibhendlela imithi le yesilungu ilakho ukunuka kuthize okuzwakalayo nxa ungena ezibhendlela.

Into eyenza ukuthi ngithande imithi yesilungu le yikuthi leyi imithi itholakala kalula ayifani lemithi yesintu okokuthi umuntu kumele ehambe eyeyidinga endaweni ekhatshana.

Engikunanzelelayo yikuthi imithi eminengi le esiyibona ingani yimithi yesikhiwa yenziwe ngemithi yesiNtu. Ngiyakhumbula kulomuntu owayengitshela ukuthi amaphilisi amanengi enziwa ngezihlahla zonalezi nje.

Imithi yesilungu iyaqhubeka ithuthuka isiyaphambili. Ayifani lemithi yesintu, ngiyananzelela ukuthi imithi yesilungu iyaqhubeka itshintshatshintsha izikhathi ezinengi.

Imithi le yesilungu isithethe abantu ngodumo, abasafuni kuzwa ngemithi yesintu. Ungabatshela ngemithi yesintu bayakutshela ukuthi leyo ngeyabokhokho bethu thina sesitshiyene labo.

Engikuthandayo ngemithi le yesiLungu yikuthi itholakala kalula njalo ulakho ukuyithola loba ngaphi, noma uhlala ngaphi kuyabe kukhona indawo la okuthengiswa khona le imithi yesiLungu njalo kayiduli kakhulu.

Abantwana abancane bayathanda ukunatha imithi yabo yesilungu inambitheka kamnandi njalo ungabanathisa bayasefisa ukuthi nga uyaqhubela ubanathisa njalo njalo ayifanani lesintu ebabayo.

Ngiyakhumbula kudala sasisithi singakhwehlela kugxoba gxotshwe amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ezigoqela ogwava kodwa ngokutshintsha kwezinto khathesi sesinatha imithi yesilungu ephongunikwa nje ivele mambodleleni.

Sokulemuthi eminengi etshiyeneyo yesilungu. Ngiyananzelela loba ufuna umuthi owelapha ikhanda uyahlangana lokuthi limithi iminengi njalo kuyangokuthi wena ufuna wuphi yithapha utshiye

Ngiyananzelela ukuthi imithi le eyesilungu isiyenza impilo zabantu zibe lula ngoba leyi imithi itholakala kalula nxa wena ulemali yakhe ayifanani lemithi yesintu egejwayo njalo etholakala khatshana.

Ngiyakhumbula umntanami emncane, wayehlaselwa ngumkhuhlane wokukhwehlela izikhathi ezinengi. Babejayele ukumnika amanye amaphilisi ayebaba gamu kodwa yena wayewajikela emlonyeni awahlafune.

Imithi yesilungu ithandwa kakhulu yintsha yanamuhla kodwa ngiyananzelala ukuthi ogogo emakhaya lokhu bezithandela imithi yabo yesintu abavele bakhula beyisebenzisela njalo beyijwayele

Mina ngibona engani imithi yesilungu le ingcono kakhulu kuleyesintu ngoba iqondana lalokhu umkhuhlane oyabe ukhona awufanani lowesintu ukuthi isihaqa uyezwa kuthwa yiso eselapha ikhanda siphinde selaphe inyongo.

Ngiyananzelela ukuthi abantwana abancane bayayithakazelela kakhulu imithi yesilungu leyi ngoba ijayele ukunambitheka kamnandi kayifanani labosihaqa abesintu abababa gamu abangadlekiyo.

Mina ngiyayithanda kakhulu imithi yesilungu ngoba ayila okunengi okumele kuyenziwe kanti imithi yesintu eyinye kumele iqale iyonyiswe kumbe idingwe ezindaweni ezikhatshana.

Imithi yesilungu ngiyithandela ukuthi itholakala nomaphi lapho ofisa ukuyithola khona. Nxa usedolobheni iyatholakala, emalokitshini njalo lakho iyatholakala. Kulula ukuthi uyithenge njalo uyigcine lasezindlini.

Mina ngibona kuqakathekile ukuthi intsha yanamhlanje ifundiswe ngemithi yesintu noma sekulemithi yesilungu esikhona. Ngibona angani kuqakathekile ukuthi amasiko angadelwa

Umbuzo engitshona ngizidla ngawo yikuthi imithi le yesilungu iqakathekile yini ukwedlula imithi yethu eyesintu abokhokho bethu babeyisebenzisa njalo yayibanceda.

Imithi yesilungu iyatshiya-tshiyana njalo umuntu ukhetha ukuthi ufuna ukusebenzisa wuphi kunengi abakwenzayo njalo okuyenza ukuthi abantu bayelapheke kangcono.

Mina ngibona kungasimithi yesilungu le ngabe abantu abanengi abaphili isikhathi eside. Imithi yethu yesiNtu yebo kambe yayisisiza kodwa ngibona agani yayingalaphi yonke eminye imikhuhlane eyayisiba khona ebantwini.

ngiyayithanda kakhulu imithi le yesilungu ngoba kulula ukuthi uyithole njalo iyelapha masinyane imikhuhlane eminengi etshiyeneyo njalo kulula ukuthi ukhethe wena oyifunayo ehambelana lawe

Into engingayithandiyo ngemithi yesilungu yileyi abasihlaba ngayo ngapha ngaphansi ngemuva. Mina lokhu kungizwisa ubuhlungu kakhulu njalo kangikuthandi ukuthi nxa ngifika esibhedlela ngihlatshwe.

Mina ngiyayithanda kakhulu impumelelo lengqubela phambili yikho nje imithi leyi yesilungu lami ngiyayithanda njalo ngiyabona ukuthi iyasinceda kakhulu kumpilakahle yethu.

ugogo wami wayejayele ukuthi imithi le eyesintu iqakathekile kakhulu ukwedluala leyi imithi esesilayo eyesingisi ngingazi ukuthi abantu abanengi abakubona njani

Nginanzelela ukuthi ngokuguquka kwezinto imithi le eyesilungu iyanceda kakhulu ngoba kuvame ukuza imikhuhlane emitsha esifuna ukuthi iyelatshwe ngeminye imithi esingayijwayelanga njenge"Covid-19"

Ngiyananzelela ukuthi imithi yesilungu iyaguquka njalo iyatshintsha tshintsha. Ngiyakhumbula sisa khula kwakulabo "panado" njalo khathesi sokukhona okunengi okuthi nxa uulawa likhanda uyanatha nje okutshiyeneyo.

Kulobaba engisebenza laye, uthi yena vele akazihluphi ngemithi yesilungu le. Uthi loba umntanakhe ekhwehlela uyathatha nje izihlahla ezitshiyatshiyeneyo azigxobagxobe amnike umntwana anathe njalo asile.

Impucuko kuyanceda kakhulu, ngoba khathesi sesikwanisa ukuthola imithi eyesilungu. Kudala abantu babesebenzisa izihlahla njalo beselaphana ngendlela ezitshiyeneyo emakhaya.

Ngibona laba abakhangela ngemikhuhlane bengasibo omongikazi bengabesintu. Bayakhala ukuthi abantu abanengi abasafuni kubuya kibo ngoba sebebona angani imithi yabo ayisebenzi.

Ugogo uyakethi yena akayithandi imithi yesintu iyamphambanisa kakhulu emzimbeni. Ukhetha leyi imithi esihloliwe ngodokotela njalo ithengwa emafamasi.

Intsha yalamuhla ayisathandi ukusebenzisa imithi yesintu okhokho bethu abakhula beyisebenzisa khathesi sesithanda ukusebenzisa imithi le eyesilungu esitholakala endaweni ezitshiyeneyo.

Imithi leyi yesilungu mihle kakhulu ngoba inikwa ngesilinganiso esithile esiyabe sibhaliwe kuma mbodlela akhona njalo lakuma philisi akhona ,ayifanani lemithi yesintu engela silinganiso.

Loba sokulemithi le yesilungu bakhona abangafuni ukuzwa ngayo abalokhe bezisebenzisela imithi yabo yesintu abathi bona bayibona ingcono kakhulu kulaleyi eyesilungu njalo bona abafisi ukusebenzisa le eyesilungu

Bakhona abantu langensuku zalamuhla abalokhe bengavumelani lemithi leyi yesilungu, abalokhe befisa ukuthi basebenzise zona izihlahla abavele bekade bezisebenzisa njalo abazijwayeleyo.

Imithi yesilungu ngiyibona ingcono kakhulu kulaleyi esasiyisebenzisa emandulo eyesintu..Ngibona engani iloncedo olwedlula leyi esasiyisebenzisa kudala.

Ngokubuya kwemithi yesilungu sokwenza ukuthi abantu bakhangelele phansi imithi yesintu njalo lalaba abelapha ngemithi yesintu sebekhangelelwa phansi njalo labantu abasafisi ukuya kibo

Inyanga labosiyazi bathi ukuza kwemithi le yesilungu isiphambanise kakhulu indawo yabo yokwelapha ngoba abantu abanengi kabasafisi ukwelatshwa ngemithi yesintu ngoba sebeyibona engani ayiqondanga.

Mina ngokubonwa kwami imithi yesintu leyesilungu isebenza ceshe okufananayo sokusiya ngokuthi umuntu yena ukhetha ukusebenzisa wuphi njalo uthanda wuphi

Imithi yesilungu iyenzwa yilaba asebeqeqetshile kwezezophango ezokukhangela ukuthi imikhuhlane le ingelapheka njani ,njalo bayakhangelisisa ngezemithi ukuthi kuhlanganiswani lani.

Ugogo kafuni ukuzwa ngemithi yesintu ngoba uthi yena leyi eyesikhiwa eyabuyayo yiyo aseyibona isinceda kakhulu uthi leyi eyesiNtu yena akasayithandi njalo abantu sekumele bame ukuyisebenzisa.

Sekukhona abantu abathatha imithi le yesikhiwa ngendlela engekho kahle. Njalo abanye icina isibaphambanisa ingqondo njalo isibanika imkhuhlane yengqondo.

Zinlutshwane izibhedlela ezikhangela ngemkhuhlane yengqondo, abantu abakakuqakathekisi kakhulu imikhuhlane le ehlasela ingqondo kodwa ivamile njalo ibanengi ikakhulu kuntsha yanamuhla.

KoBulawayo kulesibhedlela okuthiwa yi Ngutsheni ekhangela ngemikhuhlane yenqondo. Abantu abathandi njalo abavamanga ukukhuluma ngale imkhuhlane ngoba ngani akubathabisi, kodwa limkhuhlani iyatholakala.

Umntanami ngakhetha ukuthi akhangele ngemikhuhlane ehlasela abantwana abancinyane, Wathi yena ufisa ukuthi ancedise abantwana kakhulu ngoba uyananzelela ukuthi minengi imkhuhlane ebahlaselayo.

odokotela abanengi abakhangela ontanga bajayele ukuba lomusa ukwenzela ukuthi ontanga labo bavume ukuthi bahlolwe ontanga abanengi kabavumi ukuhlolwa njalo bajayele ukukhala lokubaleka

Ngiya nginanzelele ukuthi odokotela abakhangela laba ontanga ngabodokotela abalesineke kakhulu ngoba laba abangeke bakutshele ukuthi kubuhlungu ngaphi njalo lokuthi bahlutshwa kuyini kodwa laba odokotela bayabe bekwazi ukubalapha laba abantwana.

Odokotela babantwana ngibakhiphela ingwane .Ngoba kwesinye iskhathi belapha abantu abangeke bebatshele bahlutshwa yini . Njalo lokuthi okubuhlungu khona kungaphi .Kodwa laba odokotela uyababona besenelisa ukubelapha .

Ngikhula ngangifisa ukuba ngudokotela. Mina ngangaphumelela ,ngangizakhetha ukukhangela imikhuhlane ehlasela abantwana abancani. Ngoba yibo engibathandayo kakhulu njalo ngangingafisa ukusiza bona .

Kubodokotela ,bakhangela ngezigaba ezinengi ezitshiyeneyo .Bakhona abakhangela abantwana abancane ,abanye ngodokotela bamathambo kanti njalo abanye ngodokotela bengqondo.

Kubomongikazi labodokotela bonke mina ngikhiphela odokotela abakhangela ontanga ingwane ngoba balolandu okukhangela abangeke bakutshele ukuthi ukuthi uhlupho lungaphi.

Umntaka mfowethu wathi ezalwa wangezwa kuhle wasesiyalaliswa kwezinye izibhedlela zabantwana abancane ngananzelela ukuthi odokotela laba abakhangela abantwana abancane balolwazi kakhulu ngoba laba abantwana abakhulumi batsho ukuthi kungaphi okubuhlungu khona.

Kwezempilakahle kulabodotela abakhangela laba okhekhe abancane ukuthi imikhuhlane ebahlaselayo yimikhuhlane bani njalo bengasizwa ngayiphi indlela futhi baphiwe yiphi imithi

Kulabodokotela labomongikazi abakhangela ikakhulu ngemikhuhlane ehlasela abantwana asesebancinyane kusiya kubanga elithile lezingane.

Khathesi sokulabomanga kazi abakhangela ngemikhuhlane ehlasela abantwana abancinyane. Bona bavele baspeshiyalayize kibo bona abantwana abancane.

Inengi lethu nxa sicabanga ngezibhedlela sicabanga kuphela ngodokotela labomongikazi kanti banengi abantu abasebenza ezibhedlela. Abanye yibo abasiwatshelayo, abanye yibo abathatha izimali nxa kubhadalwa.

Ngesikhathi abantwana bami bebancane kwakulodokotela okwakuthiwa nguDokotela Msimanga. Wayesenza ukuthi abantwana bathande ukuza kuye njalo bamthande ngokubanika iziwiji.

Omongikazi, odokotela, abantu abathatha izimali ezibhedlela, abaphekayo, abakilinayo, ngabanye babantu laba abatholakala besebenza ezibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo.

Abantu esibazi besebenza ezibhedlela ngomongikazi labodokotela kodwa banengi kakhulu abantu abasebenza ezibhedlela. Bakhona abakilinayo, bakhona abathatha izimali, bakhona njalo abawatshayo izingubo zasembhedeni.

Ezibhedlela kutholakala abantu abayenza imisebenzi eminengi etshiyeneyo. Ngelinyilanga nje bengibona odokotela begijigijima begqoke izigqoko zabo ezimhlophe.

Ezibhedlela kutholakala abantu abatshiyeneyo abayenza imsebenzi etshineyo njalo ubona ngendlela abagqoke ngayo ukuthi lo wenza uphi umsebenzi lo njalo engabe esenza wuphi umsebenzi.

Banengi njalo abantu abasebenza ezibhedlela. Abanye basebenza bengabonwa ngabantu ngoba basebenza besemawofisini angemuva kodwa yibo abancedisayo ukuthi isibhedlela siqhubeke sisiyaphambili njalo labo abantu ababonwayo balutshwane .

Indawo zokwelaphela zilabantu abanengi abaqhatshiweyo abayenza umsebenzi etshiyeneyo, kulabo dokotela, kulabo mongikazi, kulalaba abakhangela ngokuthi indawo ihlale ihlanzekile, njalo kulalabo ababhadalisayo.

Kibo bonke abantu abasebenza ezibhedlela mina ngibona engani laba abenza indawo ihlale ihlanzekile yibo abaqakathekileyo ngoba bayancedisa ukuthi bevikele imikhuhlane leyi ukuthi ingamemetheki ilokhe isiyaphambili.

Abantu abasebenza ezibhedlela banengi njalo batshiyene kulalaba esibabonayo abasebenza labantu kanti bakhona njalo abasebenza eminye imisebenzi etshiyeneyo esingababoniyo abasebenza ngemuva kwezibhedlela.

Mina ngendlela engithanda ngayo ukukhuluma into engingayenza nxa ngingasebenza kwezempilakahle yikuncedisa abantu abafuna ukubalo lwazi ngezinto ezitshiyeneyo njalo lokuhamba ngifundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo

Kulabo abasebenza ezibhedlela kumbe kumpilakahle mina ngithanda kakhulu omongikazi. Ngithanda indlela abahlanzeke ngayo njalo abayabebekhanya bedidisela ngayo ezibhedlea lasemakliniki.

Abantu abasebenza ezibhedlela ababonakalayo njalo abazakala kakhulu ngodokotela labomongikazi. Kanti bakhona abantu abanengi abasebenza ezibhedlela esingababoniyo abasebenzela ngemuva kwazo izibhedlela.

Umsebenzi oyenziwa ezibhedlela umkhulu kakhulu ngoba yiwo osindisa izimpilo zabantu. Abantu abanengi abakunanzeleli ukuqakatheka kwabantu abasebenza ezibhedlela. Abantu abanengi bazi omongikazi labodokotela kuphela.

Ezibhedlela ezinkulu, banengi abantu abasebenza khona. Bakhona esibabonayo ababuya besebenzelana lathi, njalo bakhona abanye abasebenza ngemuva, njengalabo abaphekela izigulane, akulamuntu oyake ebabone.

Inengi lalikwazi ukuthi isibhedlela silabantu abanengi kakhulu abasebenzayo njalo besenza izinto ezitshiyeneyo. Abantu abaziwayo kakhulu ngomongikazi labodokotela kanti bakhona njalo abanye abayenza imisebenzi etshiyetshiyeneyo

Ezibhedlela kunengi abantu abasebenza khona kulabo mongikazi kulabo dokotela kanti njalo bakhona abakhangela ngezimali abakhangela ngophando ukuthi imikhuhlane ingelatshwa njani lokunye okutshiyeneyo.

Ngiyananzelela ukuthi abantu abanengi bayakuthanda ukusebenza ezibhedlela ikakhulu abazali abanengi balesifiso sokuthi ngabe abantwana babo bayaqeqesha bebe ngodokotela noma omongikazi.

Ngiyananzelela ukuthi abantu abanengi abasebenza emafamasi balomlandu omkhulu kakhulu. Abanengi basebenza kuze kube phakathi kobusuku belokhe bezama ukusiza abantu abadinga uncedo lwabo ikakhulu abagula kakhulu.

Engikuthandayo ngendawo ezithengisa imithi yikuthi nanoma yisiphi isikhathi ulakho ukuthola eyinye yazo ivuliwe utholakale ukuncedwa noma ungahambanga kudokotela.

Ziqakathekile kakhulu indawo zokuthengisa imithi. Zingekho angazi ukuthi abantu nga imithi bayithathangaphi ngoba ngalezinsuku kuvamile ukuthi udokotela akubhalele iphetshana lokuthi uyethenga imithi kulezondawo.

Indawo ezithengisa imithi zinengi kakhulu, njalo lezi zindawo zenza ukuthi kubelula ukuthola imithi eminengi etshiyeneyo. Edolobheni lethu lako Bulawayo lezindawo ziyithaphutshiye.

Ngisakhula ngangihawukela kakhulu laba abantu abasebenza emithini ngoba babegqoka izigqoko ezimhlophe ezihlanzekileyo njalo bekhanya beyazi into abayenzayo nxa benika abantu imithi etshiyeneyo.

Esitaladini sako Bulawayo sika Robert Mugabe uzathola ukuthi indawo ezithengisa imithi ziyalandelana njalo zinengi. Kukuwe nje ukuthi ukhethe lapho ofuna ukuyakhona. Lalapho othanda khona.

KoBulawayo usuzikhethela lapho ofisa ukuthenga khona imithi yakho. Indawo ezithengisa imithi sezinengi kakhulu okokuthi abantu yibo asebezikhethela lapha abafuna ukuya khona.

Ngiyakhumbula mina ngisakhula kwakungavamanga ukuthi abantu bayethenga imithi ezitolo ezithengisa imithi. Wawusithi ungahamba noma esibhedlela noma ku Dokotela wawuhle uphiwe imithi yonke oyidingayo ukuthi uwelatshwe.

Kwelethu ilizwe kujwayelekile ukuthi ungahamba ezibhedlela noma kubomongikazi noma nje kumakiliniki bangakuniki imithi uhambe usuphiwe iphetshana usiyathenga ezitolo ezithengisayo.

Edolobheni lethu lakobulawayo sezizinengi kakhulu indawo ezithengisa imithi yokwelapha . Umuntu lomuntu sezikhethela ukuthi yenaUthanda yiphi indawo njalo yiphi indawo etshiphileyo kuye esikhwameni sakhe .

Engikuthandayo ngendawo lezi ezithengisa imithi yokwelapha yikuthi zinengi ikakhulu kwelethu idolobho kobulawayo njalo uyazikhethela lapho ofuna ukuya khona ziyithapha utshiye.

Edolobheni lethu lakho Bulawayo, sesilendawo ezinengi ezithengisa imithi. Ezinye ngezivalwa masinyane, ezinye azivalwa lanoma ufuna umuthi phakathi kobusunku ulakho ukuwuthola.

Ngiyananzelela ukuthi indawo ezithengisa imithi zinengi njalo ziyatshiyana izikhathi abavula ngazo. Zikhona ezivula isikhathi eside, kanti njalo ezinye zivula isikhathi esifitshane.

Ngeskhathi ngikhula ngangifisa ukuthi lami ngibe yilaba abahjengisa imithi. Nganginanzelela ukuba balolwazi olukhulu njalo bagqoka amabhatshi athe nke. Lawo mabhatshi yiwo ayengikholisisa kakhulu.

Nxa usuhloliwe ngoDokotela, bayakhangela umkhuhlane okuhluphayo basebekunikeza imithi okumele uyisebenzise etholakala ezindaweni ezinjengama Phamarcy.

Udadewethu wafunda ngezemithi njalo uthe eseqedile ukuqeqetsha ngezemithi wasevula esakhe isitolo esithengisa imithi njalo uyabasiza abantu kakhulu nxa bebuya esitolo sakhe.

Nxa ungahamba kudokotela uyakukhangela ukuthi umkhuhlane okuhluphayo yiwuphi njalo abesekuthumezela kulaba abakhengele ngezemithi abayibo abanika abantu imithi ukuthi bayekusiza.

Kobulawayo sokulula ukuthi uthole imithi ngoba lezindawo ezithengiswa imithi sezizinengi kakhulu njalo zilentengo etshiyeneyo lawe uyakhetha ukuthi ufisa imithi yakho uyithole kusiphi

Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuyenzwe imikhankaso yokutshela abantu ngemkhuhlane ebhahileyo kwezinye izindawo. Ukwenzel' ukuthi abantu babe lolwazi ngezinto ezenzakalayo ikakhulu ezigabeni zabo.

Abezempilakahle bajayele ukuthi babuye lapha esihlala khona bezokhangela abantwana abancinyane, bebahlaba ama injection njalo bebanika izinto ezithontiselwa emlonyeni.

Ngikhula kwakulabantu ababejayele ukuhamba ngezikolo ngezikolo befundisa ngemikhuhlane ethile etshiyeneyo kanti abanye babesifundisa ngokuthi imizimba yethu siyigcine njani kumbe sixubhe njani amazinyo.

Ngeskhathi sihlaselwe ngumkhuhlani we COVID19 kwagcwala abantu abayenza imikhankaso besifundisa ukuthi kumele senzeni ukuthi lumkhuhlane ungamemetheki njalo lokuthi singayenza njani ukuthi uwelapheke.

Ngesikhathi icovid 19 ihluphile umhlaba wonke jikelele minengi imikhankaso eyenzakalayo ukuthi abantu bahlonyiswe njalo batshelwe ukuthi kumele benzeni ukuze bangabanjwa yilowo mkhuhlane ngoba wawusubhubhise abantu abanengi.

Ngalezinsuku kulabantu abayenza imidlalo eyiyo efundisa abantu ngezempilakahle. Leyo midlalo ilula ukulandela njalo ujuyizwisisa ukwenzela ukuthi abantu bathathe isifundo esiyabe simumethwe yilowo mdlalo.

Ngesikhathi ilizwe lomhlaba wonke nje jikelele uhlutshwa ngumkhuhlane we Covid 19 minengi imikhankaso eyayiyenziwa ukuthi abantu baziswe ukuthi kumele baziphathe njani njalo kuyini abangakwenza ukuthi limkhuhlane ingamemetheki.

Ngesikhathi kulomkhuhlane weCovid19,kunengi ukumemezela okwakwenzakala ukuthi abantu bebekwazi ukuthi kumele kwenziweni. Abantu babefundiswa ukuthi kumele bageze izandla ngezikhathi zonke.

Abempilakahle bavamile ukuvakatshela izikolo ezitshiyeneyo besiya fundisa abantwana besikolo ngezempilakahle njalo lokuthi kumele baziphathe njani bazigcine njani benze njani ukuthi basile.

Abazempilakahle sebekubona kungcono ukuthi nxa befuna ukuthi indaba zabo zifike ebantwini abanengi nxa besenza imikhankaso besebenzise omabona kude njalo besebenzise lokho okuthiwa ngama bhilibhodi.

Ngiyakhumbula ngimncane kwakujwayele ukubuya abantu bezosinika izixubho kanye lama Colgate ayesenza ukuthi sibathande bebuya bezosifundisa ngokuphatha kuhle amazinyo.

Ngesikhathi iCOVID 19 ihlasele emhlabeni wonke jikelele. Kwanda abantu ababehamba bexhwayisa abantu ukuthi baziphathe njani ukumisa kokumemetheka komkhuhlane we COVID 19.

Ngiyakhumbula ngisezifundweni zami zangaphansi kwakujayrle ukubuya abantu be"Colgate" ababebuya bezosifundisa ukuthi amazinyo axujwa njani njalo lokuthi siwaphatha njani.

Imikhuhlane iyande ukuthi ingamemetheka kubekhona abantu abahamba ebantwini bebatshela ukuthi kumele beziphathe njani njalo kuyini okunye okumele kwenziwe ukuthi imkhuhlane le ime ukumemetheka

Minengi imikhuhlane etholakala ecansini kukanti abantu abanengi kabathandi ukuyahlollwa ngalimkhuhlane ngoba ibathelela amahloni isikhathi ezinengi kodwa Kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo.

Ngalezi nsuku sokulula ukuthi abantwana abangamankazana behambe ezikolo. Kudala kwakunzima ngoba babengelakho okokuzivikela ngesikhathi besesikhathini kodwa ngalezi nsuku sebakwenza ukuthi lentengo yayo ibe yintengo ephansi.

Mina ngikhuthaza ukuthi abantu nxa befundiswa ngenhlalakahle yemacansini baqale ukufundiswa besese bancane ukwenzela ukuthi bahle bekhule bekwazi ukuthi mele benze njani.

Kwakwandile ukuthi kubelabantu ababebuya esikolo bezosifundisa ngemizimba yethu njalo basinike izinto ezitshiyeneyo ezizasincedisa empilweni zethu.

Sifunda imfundo yangaphansi, sasifundiswa nge riphrodakthivu helth. Babesifundisa ukuthi imizimba yethu isebenza njani, lokuthi akumelanga sivumele nje abantu bephongkuthintathinta umizimba wethu singabavumelanga.

Ngesikhathi ngisafunda ngenfundo yangaphansi ,kwakukhona abantu ababebuya bazesifundisa ngemizimba yethu .Lokuthi kumele siyiphathe njani lenguquko ebakhona emzimbeni ukwenzela ukuthi siyinanzelele njalo sibeyazi.

Abantu abanengi abakuthandi ukufundiswa ngemfundo zemacansini kodwa ziqakathekile ukuthi abantu bebekwazi njalo bazi lrmkhuhlane ethathelwana khonalapho njalo kube khona lokuthi abantwana abancane bafundiswe ngakho

imkhuhlane ye reproduction health ngibona angani kayifundiswa kakhulu abantu abanengi bayagula imikhuhlane ephathelane le reproduction health but bengafisi ukuthi kwazakale ngabanye

indaba le ye reproduction health yindaba engani ayiphathwa kuhle ngoba abantu abanengi abafisi ukuzwa ngayo njalo lukufundiswa ngayo kodwa yindaba eqakathekileyo kakhulu

Imfundo yereproduction health, yimfundo enzima kakhulu ukufundisa abantu ngoba kunzima kakhulu ukuthi kukhulunywe ngayo. Njalo abantu abanengi bayenza kube yimfihlo lanxa sebephethwe yiyo imikhuhlane ephathelane layo ireproduction health.

Kukhona njalo okuhlupha abantu nxa bezama ukuba labantwana . Kuyatholakala ukuthi khonapha kungaba khona okuvalileyo ngaphakathi ukuthi umuntu owesifazana engabambi isisu njalo obaba labo baba lemikhuhlane yabo.

Ngiyananzelela ukuthi imithi yalaba abadlala imidlalo etshiyeneyo layo iyatshiyana. Ikhona imithi efakwa umuthi engakadlali umdlalo ukwenzela ukuvikela imikhuhlane ethile njalo ikhona efakwayo nxa umuntu eselilmele esedinga usizo

Nxa sikhangela ngezemphilakahle yasemidlalweni, kunengi okwenziwayo njalo kukhona imithi yokuvikela ongayigcoba nxa ungakadlali, njalo kukhona futhi ongakuphiwa nxa usulimele.

Eskolo sethu sezinga laphezulu kwakulabantu ababefundele ifirst aid, into engangigithanda ngalaba yikuthi kwakusithi kungabakhona olimeleyo ubabone sebegijigijima bethwele imbheda yabo besiya lapho okulimele khona.

Esikolo lapho engangifunda kiso, kwakufundelwa into okuthiwa yiFirst aid. Eyiyo eyayinceda ukuthi sikwanise ukwelapha labo abathanda ukudlala imidlallo etshiyeneyo. Nxa bengephuka kumbe bangalimala.

Ngeskhathi ngifunda ngisasesikolo ngangifundele ukuba ngu festi eyida. Kwakungincedisa ukuthi nxa abantu bedlala imidlalo etshiyeneyo, nxa sebelimele sibekwazi ukuthi siyabastretsha, kumbe siysabafaka amabhanditshi kumbe siyenza njani ukuthi balulame.

Esikolo sethu eMatopo kulabantwana abafundela ifirst aid nxa kulemidlalo etshiyeneyo bayabe bekhona eduzane belindele ukuthi nxa ekhona olimalayo bagijime bamncede ukwenzela ukuthi ubuhlungu bungadluleli phambili.

ngiyananzelela ukuthi zikhona izifundo ezifundelwayo ukuthi abantu bakhangele labo abayenza imidalo etshiyeneyo bakhona njalo abayenza ama first aid ukuyenzela ukuthi kweinye isikhathi bengephuka bedlala imidlalo yabo besizakale

ngiyakhumbula ngisasesikolo kwakuvame ukuthi nxa silemidlalo etshiyeneyo kube labantu abe first aid abayibo abakhangela ngemithi le yemidlalo yokuthi nxa umuntu engephuka bamlungisa kanjani

Kulolunye uphandlo olukangela ngabantu abadlala imidlalo ukuthi bahlaselwa yiphi imikhuhlane njalo yiphi imithi engabanceda ukwenzela ukuthi baqhubeke bedlala imidlalo yabo abayithandayo.

ngiyazibuza sibili ukuthi kambe labo abafonela odokotela bayasila sibili na ngoba u dokotela uyabe ekhatshana engakuboni ukuthi kuyini okubuhlungu lokuthi kuhlupha ngaphi kodwa wena uyabe umcasisela ecingweni ukuthi uhlutshwa kuyini

Ezimbabwe akuvamanga ukuthi abantu badinge usizo lokwelatshwa emafonini kodwa kwamanye amazwe kuvamile ukuthi ufonele udokotela umtshele uhlutshwa yikuyini laye akutshele ukuthi umuthi ongawunatha yiwuphi.

Ngiyananzelela ukuthi emazweni aphetsheya bayathanda ukuthi bafonele odokotela belatshwe ngamafoni. Kodwa kwelakithi ilizwe kunzima lokhu ukuthi sikwenze.

Ngalezinsuku ngokuba le technology , kukhanya sokulula ukuthi abantu bafonele odokotela babachasisele ukuthi bahlutshwa yini njalo odokotela babatshele ukuthi imikhuhlane yabo yikuyini njalo lokuthi basebenziseni ukwelapha

mina angikuboni kusenzeka ukuthi u dokotela noma umongikazi ungatshela uhlupho lwakho efonini ekwelaphe angazange wakuhlola ukuthi kuyini okukuhluphayo emzimbeni njalo bengazange bakhangela ukuthi kuyini okuhluphayo

Kwelethu ilizwe lezimbabwe akuvamanga ukuthi abantu basebenzise ama telephone nxa bedinga impilakahle abantu bayasukuma beqonde ukuya ezibhedlela lakubomongikazi ukwenzela ukuthi bayekwelatshwa.

Ukuthi odokotela banike abantu imlayezelo kumbe bebakhangelele ngemafonini ngibona ngani akujwayelakanga ikakhulu ezweni lethu leZimbabwe ngibona ngani vele abantu mele beyefika kanye kubodokotela ukuze bethole okungcono

Nxa umuntu efonela udokotela emtshela ukuthi kubuhlungu ngaphi kunzima ukuthi udokotela emelaphe ngoba uyabe engakwazi ukuthi umzimba wakhe utshisa okunganani njalo lokuthi igazi lakhe lihamba njani emzimbeni.

Intsha yalezi insuku kayizwisisi kakhulu indaba yemithi yesintu. Kodwa nje bengikhuluma logogo izolo, uthi kubangelwa yikuthi akukho muntu osebafundisa ngakho, njalo kabakuzwisisi bona.

Ngikhula ngangijayele ukuvakatshela ugogo lokhulu ekhaya. Yibo abangifundisa imithi eminengi yesintu lokuthi leyo mithi isebenza njani. Nxa ungezwa kuhle utshaywa likhanda uyanathe es'haqa, nxa njalo isisu sakho singamanga kuhle uyanatha intolwane.

Ngiyananzelela ukuthi imithi yesintu minengi kuphela nje ukuthi ulwaazi lwethu lufitshane. Zinengi izihlahla ezelaphayo ezinye siyazazi kanti ezinye asisazi zinengi kakhulu ezincedisayo.

Abadala abasanenzelei ukuthi kuqakathekile ukuthi ulwazi abalalo ngemithi yesintu kumele ukuthi idlulele phambili ku intsha yalamuhla, bayazi bona imithi kodwa intsha kayazi ukuthi imithi isebenza njani

Abantu abanengi bakhetha ukusebenzisa imithi yesintu ngesikhathi bebulawa yi covid 19 ngoba bananzelela ukuthi eminengi imithi yesintu yayibanceda kakhulu nomanje yayingananzelelwa yi World Health Organization

Intsha yanamuhla ayisela bantu abangabafundisa ngolwazi lwemithi yesintu abalolwazi lolu balugcina kibo bona bodwa abaludlulisi phambili ukwenzela ukuthi lakusasa kubekhona abantu abafundela ukwelapha ngayo.

Abantu abanengi abakuboni ukuqakathekile kwemithi yesintu ngoba kungekho obafundisa ngokuqakatheka kwayo. Mina ngendlela zokuthi ngakhula ngihlala ekhaya imithi eminengi ngiyayazi.

Ugogo wami wayeyazi kakhulu imithi yesintu sasisithi noma singabulawa yizisu noma sitshaywa ngamakhanda noma kukhona osekwenzakele wayesitshela ukuthi isihlahla esinje sinceda ngalokhu hambe sikha usenze kanje ukwenzela ukuthi usile

Abantu abanengi ikakhulu intsha yanamuhla ayisathandi ukusebenzisa imithi yesintu ngoba sesiyibona angani ayisilungelanga thina, sesithanda leyi eyesilungu ngoba sesibona angani yiyo eqondileyo.

Ngike ngathi ngivakatshele ekhaya ngahlangana lengcitshi yezemithi yesintu. Lowo baba ubekwazi imithi yokulapha inyamazana njalo eyokwelapha abantu.

Kuthange bengivakatshele emakhaya kulomuntu obebafundisa ngemithi yesintu lokuqakatheka kwayo ubekhuluma ukuthi kuqakathekile ukuthi singatshiyi amasiko ethu njalo sifunde ngemithi le.

Intsha enengi isikhangelela imithi yesintu phansi ngoba sebebona ngani laba abasebenzisa imithi yesintu ngabantu abangafundanga bathi abantu abafundileyo akumelanga bayisebenzise

Mina ngibona imithi yesintu iqakathekile layo ukuthi abantu babeyazi njalo bayifundele bengabi lokukhangelela imithi yesintu phansi ikakhulu thina abantu besintwini.

Intsha yanamuhla ayikuboni ukuqakatheka kwemithi yesintu bona bayazitshela ukuthi imithi yesintu ngeyabogogo labokhulu bona akuqondananga labo bona abakufundayo yimithi le yesilungu

Ugogo ekhaya wayesithi ungaphathwa likhanda athi natha isihaqa. Ungaphathwa yisisu akunike intolwane ukuthi unathe. Minengi imithi yesintu ugogo ayesitshengisa yona njalo esifundisa ngayo.

ngokutshintsha kwezinto abantu abanengi abasakuthandi ukusebenzisa imithi yesintu ngoba bengasakwazi ukuthi isebenza njani sebethande le eyesilungu esiyiso esesiqakathekile bgalezi insuku

Ugogo yena uthanda imithi yesintu. Uthi eyesilungu le kayijayelanga njalo yena bakhuliswe ngayona leyi imithi yesintu njalo bona bayakwazi ukuthi isebenza njani njalo lokuthi iyelapha kanjani.

Ngezinsuku zanamuhla ikakhulu singakhangela intsha yethu ayisafisi ukusebenzisa imithi yesintu eyayisetshenziswa kudala. Sebefisa ukusebenzisa imithi yesikhiwa esikhona ngalezi insuku.

Mina ikhona imithi yesintu engiyisebenzisayo. Leyi igoqela intolwane , isihaqa, umgugudu. Ngibona kungisiza kakhulu lokho ngingakunatha ukwedlula imithi yesilungu.

izolo ngithe ngihleli labangani bami bebephikisana ukuthi yiwuphi umuthi oqakathekileyo owesintu noma owesilungu mina ngibona engani yonke imithi iqakathekile nxa ukwazi ukuthi isebenza njani

Bengikhuluma lobabakazi izolo engitshela ngokuqakatheka kwemithi yesintu engitshengisa impande, intanga kanye lamaxolo ezihlahla engifundisa lokuthi asebenzani njalo ayelaphani.

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo. Laloba abantu ngalezinsuku abasafunukuzwa ngayo leyimithi. Sebeja sebeyandise imithi yesilungu.

Imithi yesintu le iyamangalisa ngoba abantu uyezwa besithi baya khatshana bayadinga umuthi othile kanti leye eyesilungu itholakala loba ngaphi lasendaweni okuthengiswa ukudla usungayithola iphilisi lokwelapha ikhanda.

Ugogo ujayelwe ukusibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi thina abentanga yalezinsuku singafuni ukuzwa ngemithi yesintu ngamtshela ngathi kubangelwa yikhonalokho ukuthi sesijayele yona mithi leyo yesilungu

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu, njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Kuphela nje ukuthi ulwazi lwethu selufiphele ngaleyi mithi yesintu. Sekufuneka bona abangasifundisa ngayo.

Ubabakazi ubekhuluma lami izolo engitshela ukuthi akuqondanga ukuthi sitshiye imvelaphi yethu. Imithi yesintu uthi iqakathekile kakhulu njengayonaleyi imithi yesilungu esesiyisebenzisa.

Kwakungimangalisa kakhulu ukuthi laba abosiyazi lezinyanga kuthiwa bayatshaya amathambo ukuthi bekwazi ukuthi umuntu ubulawa yikuyini. Kuyangimangalisa kakhulu lokho.

Ngensuku zanamuhla sebebalutshwane kakhulu abantu abavumelana lezinyanga langendlela abayelapha ngayo, abantu abanengi sebezisebenzisela imithi le eseyabuyayo eyesilungu.

Ngensuku ezizayo ngibona abantu bengasasebenzisi imithi yesintu ngoba abantu abayaziyo njalo abakwaziyo ukuthi igejwa ngaphi bayashesha baphele ,njalo akula abanye abantu abatsha abayifundelayo

Ngokuya kweskhathi njalo ngokubona kwami, ngibona ngani imithi yesintu izacina ingasela msebenzi njalo kungelamuntu ofuna ukuyisebenzisa ngendaba zokuthi abantu sebevame ukusebenzisa imithi yesilungu

Ngokubona kwami kuqakathekile ukuthi abadala laba abakwaziyo ngemithi yesintu bafundise abantwana abatsha ukuthi izihlahla zisebenzanjani. Ukwenzela ukuthi ulwazi lolu lungapheleli kibo kodwa luqhubeke lusiyaphambili.

Abantu abanengi abakhangela ngezempilakahle abasakuthandi ukusebenzisa imithi yesintu. Sebethanda ukuthi abantu basebenzise imithi yesilungu kodwa mina ngiyananzelela ukuthi imithi yesintu iyanceda kakhulu.

Izolo lokhu ukhulu ubehlezi lami engitshengisa imithi yesintu, ubengitshengisa ontolwane, osihaqa lokunye okutshiyeneyo njalo engifundisa ukuthi kuthathwa kusiphi isihlahla njalo kusetshenziswa njani.

Abadala bakhathesi abasakhuthazi abantwana ukuthi bafunde imithi yesintu. Kodwa mina ngibonangani kuqakathekile ukuthi ulwazi lolu ludluliselwe phambili kwabanye abatsha ukwenzela ukuthi luhlale lukhona.

Ngiyangizibuze nje ukuthi kanti laba bakhulumisana njani njalo bakwazi njani ukuthi umuntu ubulawa yikuyini bona bezitshayela amathambo nje iyamangalisa indlela abasebenza ngayo.

Intsha yanamuhla njalo labantu abanengi abasafuni kuzwa ngemithi yesintu bathi imithi yesintu ngeyabantu abangakholwayo njalo abangamaziyo uChristu bona basebenzisa imithi yesilungu.

Ngalezi insuku akusavamanga ukuthi abantu bahambe kulabosiyazi lezinyanga. Abantu abasayizwisisi imithi le eyesintu, sesizwisisa ikakhulu leyi eyesilungu ngoba yiyo esesiyijwayele.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ngesiko lethu njalo bafundiswe ngendlela abantu ababephila ngayo ekudeni ukwenzela ukuthi bamukele imithi yesintu

Ngesikhathi abantu behlaselwe yi COVID-19 eAfrica, abanengi babuyela emithini yesintu. Ngiyakhumbula ukuthi abanengi babesebenzisa umuthi okuthiwa ngumsuzwane ukwenzela ukuthi bafuthe njalo basile.

Ukhokho wayeyingcitshi kwezemithi yesintu. Wawumthola esevelagebha impande, kanti eselamaxolo ezihlahla kanye lentangantanga ezitshiyeneyo ayezisebenzisa ukwelapha.

Ugogo wami wangifundisa imithi yesintu. lkhona lami imithi engiyaziyo eyesintu. Leyo mithi igoqela isihaqa, intolwane, umugugudu lokunye.

Ngokuphucuka lokutshintsha kwezinto abantu abanengi abasayifuni imithi yesintu ngoba abathi imithi yesintu yileyi ethathwa ngabantu abangafundanga njalo abangela lwazi olunengi ngezinto zesilungu.

Ngiyananzelela nje ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaba nzima ukuthi abantu bayazi imithi yesintu ngoba abasekho abantu abafisa ukufunda ngayo njalo ulwazi luya luncipha ngaleyimithi.

umngane wami ungitshele ukuthi izolo bahambe kusiyazi kuthiwa u siyazi ubephosela amathambo phansi ebatshenla ukuthi babulawa ngumkhuhlane bani njalo ebanika lokuyizihlahla kokuyelapha

Ngalezi insuku zanamuhla sebebalutshwane kakhulu abantu abakhangela ngemithi yesintu njalo abalolwazi sibili ngayo. Abantu abanengi sebesenza okokucabangela.

Intuthuko esayabakhona ebantwini jikelele isiyenze ukuthi abantu bankhangelele imithi yesintu phansi njalo bakhangelele ukungafuni ukuthi isetshenziswe emzimbeni yabo.

Umalume wami uthi yena imithi le yesikhiwa yena kafuni kuzwa ngayo njalo uyayazi imithi yesintu nxa umuntu engezwa kuhle uyamlayela isihlahla sokuthi asinathe njalo simelaphe

Ngiyabona ngalezinsuku abantu abakhangelane lemithi yesiNtu njalo abasebenzisa imithi yesiNtu sesibabona njengabantu abayenza into ephambene lokuqondileyo ikakhulu ungakhangela izinyanga.